Fii ab benna palas jaaye kayla, num fii jaaye ay tamaate pot yu mag ak pot yu ndaw. Amna ay tii ak ay makkaruna yu ñooy jaay.

ak denn kaytu kibaar la mani am ku loor wu ñuul ak dindawu weex am ci digante biku lóor wu weex ak denn garab bu ñuul bu taxaw foo

fi ab benn palaas la claas bu rëy bi ñooy jaaye ay lekk xale ak ay lekk mag plaas bi amna ay butiili kaani ak ay butiili may neez

ab xale bu jigéen bu njoote xees ngi sol yire bu am xuluuru xonk ak xuluur wu ñuul mu ngi teg benn malaan bu weex ci xawam munu fa binda bu ñuul.

Bii benn fajoxaay xaaju la xurbu niti yi soxlawee dara muna xituwe ci moom amna kulooru wu nete ak kulóoru bula a ooru xonxu kulóor wu weertetamen ñu mi binda ci ronam binda wu ñuul.

fiil ab benn palaas yi defareekaay yaram la mu ngi am benn nit bu top fuufu noonu ak benn nit bu taxaw am yeri bu weex amna ay ñaari lamp yuleen tiin

Ab benn bogla bu def kuluor wu ñuul am benna nip bune fuuxu joxe ganaaw num fa bindab weex ax kuluor bu xon xonka.

Nye ñooy ñu nes ci wàllu luwa wi ñu ngi taxaw def ràng wu budda ñu ngiy jël seeni loxo tekko ci seen boori jéeyi.

Ab jaaru noppa la, mungi ame ay kuluuru nete, jaaru wi jigéeni ñoo koy def ci seen noppa yi.

Ni ay xalé yu góor lani ñu nekk ci wàllu taggat yaram ñu ngi sol ay yeré yu xonx ak ay tuwéy yu bula.

Ab bena xale bi jigéen la mu ngiy taxaw di nataalu mu ngi sol yeri wu gudda yere ye yeri tubaab la mu ngir sol dalla yu weex.

li ab benn kayt la buñ binda bindi arkuraan binda yi binda yu ñul la

lii ab desene la fuñ desene sunu maami maamaate yi men desene ci benn mbiir am ay buum yuñ tàkka ci seen baat yi

Leeni ab sabu la benn loxo mu ngi tie ab danx danx ri muy am xulóorwu sokola amna benn xopp bu weex bu fane ak benn buter bu am ku béer bu ñyuul.

ab ñaari dallalañ ñu ngi def ay kulooru doom benna bi mo ngi tidda benna bi ñuñ ko wiir

Ay jaaru noppalañ, jaaru yi i jigée ni ñoo kote tàkka ci seen noppa yi, nu ngi am ay kuloor yu werta, kulóoru xonxo, ax kulóor yu ñuul.

fi ab denn palaas la fu ñooy jaaye ay afeeri cosaan ay dalli cosaan ay yere cosaan ay lami cosaan.

Riic wàllum tosum kibaar la bokk mo ngi am kulóor wu bu la ak kulóor wu weex benn woyokaay ñum ko desene bi kulóor wu weex la am.

Ni ay jigeen lañ ngi dajaloo ci benn palaas am benn xew bu nexfofubennawaay benna jigeen ma ngi tiyee waxookaay bi ma ngi sol yerewu bula.

Ñi ay xalé yu ndawlañ, ñu ngi génna di foo, ñu ngi woy di tàccu, ñi di daw.

Ab nita tiye benn garab mo ngi sol lu weex mo ngi tie kopp koppi mo ngi am kulóoru xonku ngi am benn kayit bu weex buñ tayfob mu am bindawu ñyuul.

fi ab denn pala ci tàggatekaay yaram la benn xaleburgo buy tàggat yaramam mo ngi daw yore bal bi di àndak ak moom ngi sol mbubbab bula ak tube bubu la.

N'ie ay wey tàggatkati yaram lañ ñun ci palaa ci tàggati kay yaram la ñaari xale yu góorla nungiy sol yor yu niu yre yi ay yëre yu weex la ñu ngi am ay kulu yu ponko.

Ci ab benn xale bu jigéen la, mu ngi taxaw wéeru ci weñ di jël nataal, mu ngi sol yeréewu werta.

ki ab amnni luwaala mu ngiy taxaw ci kaw yoon wi mu ngi solu bubbabu bu la texci bubbabu am ay kulooru werràkuloor yu nuur ki mooy jàppale waruwaa yi muna jàlla

Ab tabla buñ dese amna xulóoruu bula kulóoru weex amna binda ci ronam binda wi amna xulóoru bula ak kulóor wu doom.

ab warwaaya taxaw benn palaas warwaay wu daw la amna kulóor wu weex ak kulóor wu njuul

ab benna niti ngóur bu yàgga mu ngiy taxawab ak jabaram mi ngiy jël nataal jabar bi mu ngi sol yere wu ñuul góor bi mu ngiy sol yerewu weex ak yerewu clóor bu doom

Aay xale ñoo taxaw ben na palaas ak seen mag, xale yi ñu ngi taxaw di jël nataal, am nañu ci tiye kayit, amna ñoo xamantine ñungiy tiye seen yi loxo.

Ab ñaari dala la, daala yi ay dalli cosaan la, ñuy def ay kulooru nuul, ak kulooru werta, ak culoori oraans.

ab benna ji na too nataalu di defaru boppam bi nguy sol yirewu njuuri aak benna bu babu xong

Nee ay am ndëluwaa lañ ño ngiy solu yere yu ñoon ño nge tiyee seeni mgannaay ñu ngiy solu seeni mbaxma yu am ay weer mbax nay am na xulóoru ñyuul.

ñaari dal la carax lañ ñun lentak benn palaas dallay am nañ ay koloor yu ñuul ab koloor yu weer

ab jëkkër ak jabar ñoo taxaw di nataalu jëkkar gi mngiy sol yere cosaam, kulórwu nete jigéen wi mungiy sol yere cosaan yeréwi kulóoru wertala mungi tàkk ci boppam bi mu sóor wu nete tiir ci loxo am.

ab benn taawale weñ la awal yu ngi am banta bu am kulóoru weex weñwu ñuur la.

Ay ñennti xale yu góor yuy tàggat seeni yaram, ñu taxaw di jël nataalum, ñaari xale yu góor yu nekk ci diggabi, ngi sol yere yu xonxo, yeneen ñaar yu nekk ci koñ yi ngi sol seen yere yu bula.

Fi ab pala ci tefe ci ndox la, nu ngi am ay nee gi ñax, am ay garab yu taxaw seen boor, ngi am ay xulóor yu werta.

si ab pala ci jaaye kaay la ak jëndekaay amna bennewaay bu tie pus-puusam def fa banana di jaay.

Fii ab benn palaas la buñuy tabaxxee waaye tabax bi pareewul, tabax bi mo ngi ame palanteer, ñaari palanteer boor bi.

Naari jaaru jigéen la ñu ngi ame ay kulooru soxola am kulóoru xonku ak kulóoru werta.

ab benn palaas la buñ tekk ay palaati palaat yu ñuul palaat yi dañuy maye safara di dimbale nit yi am ay safara di taxal seeni lamp

Ñee ay xaley ndonga daalalañ, dañu genna di jànga, ñingi sol seen yere yu niroo, yere yi ay yere yu weertalañ.

ab kayitu ki baar la kaytu yi ngi am kuluor wu weex ay nit ñoo fani amna xuloor bu xonxu ak bindayu xonxu

ab xayutu ki baar la amna ay nit yu nefuufu kulóor bi kulóor bu weex la amna ay binda yu xonxo

xaay ñetti xale yuy fo kennna ki mungi toog ci kaw panuwu ñuul ñaar yi kenna ki mu ngi tëdda ci suuf gi kennna ki mu ngi toog

Ab benn dalla la benn loxa mo ko ti ngi amna kulóor wu weex ak kulóor wu nete ak kulóor wu doomi.

ay nit yu barilan ñu taxaw di yooku di eketi seeni loxo nu buga purnekk ay nguuru.

Fi ab yoon la bu ñooy defar amna waruwaay bu koy defar waruwaay am na xulooru nete.

Fii ab géej la, ab benna waay mungi ci gaalam di jëw di dem, waay boor boobu mu ngi am ay garab yu werte.

fiini ab tolla nun fe bay ay mbaytéef yu ne ngi am benne ngoosi bu ne fuufu di bay bopp bi mungi am kuloor wu ñoo yu

Ab benne xale bu jigéena taxaw di jel nataal mungiy taxaw ci xoñi biir niig ngi solu yerewu bula mu ngi tiyee ci bennen laxo am bi nafa.

Fi ab benn palaas la fuy nity di daje di jënda di jaay amna ay jijéen yu toox seeni kawpaan.

ak benn carse bun jef ndox bu tànga defa xob wu werta benn loxo moo ko tiir

Li ay bagaa ci liggée kaayla, ay marato fine, ak ay kele, ak ay turnawis.

fi ab pala ci jaayee kaaylaam na benna loxo bu tii benna bbu ter bi ab jim boo moo fane ci biiram amna kulóoru nuul ak kulóor wu xonxo

Ab toggeekaay la yuñ tegalante benn palaas gkaay i ñun ko teg ci boori benn miir.

Ay ñaari peket la, yu taxaw di xool luñoy lekk, waaye ay dogiti mbur yu woow ñum fa.

niy ay ndongo daara yuy jàng na sharamnu ngiy toog jàkkarlo ñu ngiy sol seen yere yu niroo yre yi yere yu xonxula

Ab pskaay la beseet sapuwa fanla toll pskaay wi am na xulóor wu weex ab xulóor wu nuur am na benn butel bu ndaw bu nëkk ci booram ak benn dogeekaay.

Ñii ay polotisé ñoo fi taxaw ak ay omdi luwaa, omdi luwaa yi ñuy sol yere yu niro, yere yi yere yu ñuul la.

Fi ab jaayee kaay usence la ben na waruwaaya taxaw waruwaay bu gudda wuy jënd isence am na kulóoru bu weex ak kulóoru bu xong.

Ab benn palaas la bu waruwaay yu rëy taxaw, waruwaayyi buukati ay mbalit lañ, am nañ ay kulóor yu bula.

ay ninti nita taxaw nu buga pur nekk nguur am na nu ngi taxaw ci benna niig nekk bi mu ngiy am bn tabla bi tabla bu nul la mu ngiy am ay bindayu nete

Ab benn malaan la buñ jëri deffa xulóoru wu werta ak xulóor wu nete ak xulóor wu bula tex ci xaw xulóor wu nete wi xulóoru wu werta.

Ay ñaari jaaru noppa la, ñun ko teg ci kawlu nete, benn loxo moo ko tiye fuufu, jaaru yi ay jigéen ñoo koy sol ci seen noppa.

Lii ay butel yi naaneekay njar la, ay njari njar ñoo nekk ci biir butel yi, amna ay kuloor yu xonxu, kulóor wu doom, kulóoru nete, ak kulóor yu oraans, ak kulóor wu ñuul.

Ab benna butel la buñ teddaru mu ngi am ay ku lóoru xonku ax ku lóoru weex ni ko binda binda bu weex.

Ab jëker ak jabar ñoo taxaw di jel nataal, jigéen wi mu ngi tiye ci benn loxom bi nafa, ñoo niroore ay yire, yire yi yere cosaan la ñungi am kulooru werta.

Ciy abpala ci tàggatekay yaram la, ñaari xali yu guur, kenna ki ngitiyébal bi, mun koy duur.

Ay juróomi buteel lañ taxawal benn palaas, mu ngi am ay njar, am na njar yu ñuul, njar yu nete, ak njar yu xonxu, am na njar yu nete ak yu weex.

ab benn jigee na toog mu def ci boppam bi ay xawar mungi toog joxe gannaaw am lum tàkka lu weex ci kaw boppam bi

Ay jiggéenak guur ñoo ne ci benne palas di jël nataal amna ñoo xamanti ni ñu ngi eketi seeni loxo ñoo nirole ayiire yire yi omna ay kulóru net.

uy ab garabi banaana la mo ngi kumanse am ay doom ay doomi ñoraaguñ doomi ñu ngi am ay kuluur yu werta

Ab benn dalla bu ñooy wone la mu ngi ame xulooruwu bu la ax ku lóoru geex ax kulóoru wu xonk nu ngi tàkka dalla yi ay buur.

ay nit la yu toop ci kaw waruwaay am na kenn ko genna ci boori gunta bi munguy sol yi réewu xala doo nguy teg ci boppam bi benn bax

ay jigéen ak ay góor ñoo daje di defar ben na yoon ñoo nirole ay yre yuñ sol yëre yi am na kulooru orange amna mbax na yuñ sol bax nayu xonxu ñu qa ak mbax nayu nete.

Ab benn xale bu jigee na toog mu ngi léttu ay létam yu gudda mu ngi def benn saaku ci mbaggam bi.

ab benn mbaalu jen bu gudda am na ay jen yu nex ci biir mbaal wi nun kobuga génne ci biir ndox wi

Ab benn kayé la kaye bi kulooru bulala ngi am ay desin yu weex ay kuloor yu weex ak ay binda yu weex.

Ñi ay omnde luwaa lañ ñu taxaw amnako xamante ni mungiy teg loxoan bi ci jéewi ñoo nerole ayeere.

Ak benn palaas la, fuy nit yi di feex lowe, di lekk, dinaan, amna benn taabul bu gudda, bu nekk fuufu, ak aibang.

Fi ab benn balasla fuy ay warwaay yuy naw di taxaw am na benn warwaay wuy naw wu taxaw warwaay wi am na kulóor wu weex ak benn binda wu ñuul.

Am na benna weñ wu gudda wuñ taxawal ci boori miir weñ wii am na kulóor wu nete am benn banta buñ teg ci ronam.

ab mdeddala bu benn waruwaay bu weex taxaw ngi taxaw ci boori benna néebi senge.

Ak benn palaas la fu ñooy jaare gi tukki ak di ñifsi suñooy tukki palaas wi amna ay ban bu pa toog ban yi amna ban yu ñu ak bag ni yu xala werta.

Ab benn malaan la buñ jeseene ay kuloor yu xongu ak kuloor bu la ak kulóoru nete.

ab benn jëfandekuwaay la buy defar ay kayit jëfandekuwaayu yii mungi am kuloor wu weex am ci digal bi kuloor wu ñjuuli

Ni ay amd luwaalañ nu ngi taxaw def rang wu gudda nirore ay yire ak ay dalla.

Ab dàlla buñuy wone la mo ngi reex xu lóoruwu nete ab xu lóoruwu weex ñuñ ko tàkk ay boum.

ab benn palaas ci baari géej la nung patek ay jaayu xaay yi nit yi ñu ngi toog pooxu.

fiy ab benn palaas la ay tabax xat yi ñooy defar palaas wi ñum ko defar sampku ay wiñ ñi wiñ.

Lii ab yulnde la, ñuñ ko teg ci kaw safara bi, mu ngi làkka garte bi, am na nit bu tiiye cuñuwaar wi di yëngal garté bi.

fii ab benn palaas nga bu ñooy defal amna ay brikyi suuf yu fa nekk ak ay jouri suuf yu ne xuuxu ay garabako ku wur garab yi ay xob yu wer sañoo fa ne

fi ab pala ci taggate kaay yaram la ñuy daw la ño ngi njëkklantu di shete kan mooy jël pramyer.

Su ab dex la ay garabako ko wur garab yi ñu ngi am ay xog yu werta ndox yi mo wuur garab yi.

Li ab brig la birigi neeg yuñ muul tek ko benne palaas ñu ngi dajale yeneen birig tegalante ko bemu nekk ci kaw birig yi dañ ko dee tabaxe ay neeg.

Li ab ñaari jaaru noppalañ jaaru yiy am na xuluuru nete ay jigéen ñoo koy tàkka te seen noppa yi.

li ab kalkiliikaay la luy laay niti di jël por muna xam seen xaalis num tollu.

ab tablala buñ desene ay ñaari nit ñu ngi taxaw xuuxu ngi am benn koloor bu dóom ñum fa bi-bindebu nete ak bindabu ñu wi

ab benn xale bu góor la bu ne ci plaa ci taggatekaay yaram mungu sol benn mbubba bu gudda bu weex tex benn mbubba bu am ay kulor yu weex ak kulóor yu bula mungu sol benn tubee bu gatta bu am culoor bu bula

Ak benn palaas la fuñuoy jaaye ay mbiskit ay meew ay soxola ngi am xulóoruu xonxu xulóoru werta ak xulóoru mete.

Fi ab palaslaf u yaatu wiñ buga defar yi am ay weñ yu tëdda foofu ak ay saaxu yuñ jëfand koy bepare.

Ab benna waaya toog yore gitaar wi am na ku looru sokola moom nit ki mu nguy sol mbubba bu weex.

ab benn palaat buñ def ñom ñam yi mugi am makkaruna yu sew ak ay tamate ak ay yàppu

Lii ab nuufala dañ ko dee def ci bot ab bennalaxo mookoti mu ngi am xulooruwu netee.

Ab palaat b bulala ñu teg ay ñetti butel ci kawam butel yyi ñu ngi amee ay kayit yu weex wiñ tey ci seen kaw butel yiy ay garabapane.

Ab benn xale bu jigée na taxaw ak di nataalu ngi sool yere wu nuur tiyee benn loxoxam bi nafa.

li ab lekku cosaan la num ko def ci benna bool bu weex bool vii mu ngi def mbaalo nu fa suy ay diiw tiir aak jaxatu ak ay kaani

Ab benn palaas bu yaatu la fiilay nit yi di njig di nëppaleko di lekka di naan.

Ci ab xew moo fide ñu ngir toop di tegg am nañu taxaw di fecca am nañu xamante ni ñu koy tàccu.

Ay ñeenti dalla yuñ tek bennepalaas dalla yi ay dalli koket la ngi am ay kulur yu mete ak kuluur yu weex.

Ab benne dalla labu def ku lóor wu ñuul ñu dese ne ku lóor wu xonxu ci xawam ak xu lóor wu nete ñun ko teg ci kaw lu weex.

Ñi ñoone ci wàllu wergu yaram wi, amna ku taxaw di xool ak masingham, mu ngi sol yeri bu la, mu ngi tàkk ci noppam bi muuru, ci gémi ñam wi, benn mu suur.

Aay ndongo daara la, yuy jànga nasaraan ak seeni jàngalkat ñun lanay woon kayé wi, benn xalé bu góor mu ngi toog di xool kayé wi.

Ak benn palaa ci tefesu gaej la ay garab i garab ñu ngiy taxaw fuufu benn njaayaan munu fa.

Ab benn palaat bu weex la ñu fa teg ay doomi doom yuñ defare ak meew doom yi yi dañ koy defare ak meew ñu ngi am ay kuluor wu soxolaa.

Lii ab benn sawene kaay la mu ngi am kuloor wu werta am ci digante wi sawene kaay yi.

Fi ab mbedda yoon la ñaari mag yu jigéen ñu ngi enu seen singing tie seen siiwu.

Ab palaasu tefesu gaej la, ay mbaari mbaar nun fa, mbaari parla ñum fa, ak ay mbaari neegi ñag.

Ab benn palaas la, buñ defar bemu rafet, palaas wii, am na ay yoon yuñ defar, yoon wiñuñ ko defaree, ay bantala, ay kanka, kanka yiñu ngi am kulóoru nete, ak kulóoru soxala.

Fi i appalaasu tàggate ka yaram la, ak ñaari nit ñooy topp bal bi, waayé kenna ki, bu jiitu ki, moo yoree bal bi.

vi ab xayala mu ngi amee ku lóorwu weexax ku lóorwu bula yu ngi def ci digga bi xulóor wu bula ax ku lóorwu orang num fa binda binda yu weex ak binda yu bula.

Ab kayitu kibaar la buy yëgal ay nit ay kibaar mu nga def xulóoru wu xonk bind bu xulooru wu weex.

Lii ab waruwaay wuy naaw la waruwaay wi mu ngi am kulóorw weex mu ngiy taxaw buga naaw.

Ab benn kër la neegi senge la ay ñetti nit ak benn mag ñoo taxaw tiye saaku maalo.

Fii ab xew xew moo fi xew, ay niti nguur ñoo dajee fii, di def benn xew xew, ñu ngiy tiye ab benn buum, bu gaay yi dokk.

Ab benn palaas la ci digga bi ni am garab xob yi xob yu wertala am lu tedda ci booram lu weex.

ab benn tablala buñ desene kuloor wu weex ak kuloor wu werta ñu ngi def ci digga bi benn garab bu am xob wu werta benn picca mum sikoompiccabi piccabu weex wa

ab benn xale bu jigéen wu taxaw buy nataalu mu ngi tiyé ñaari loxoam bi ci ndeggi am wi mu ngi teg benn boom ci mbaggam bi bu ngoowu wuweex la

Ab ñaari dalla, lañ te vennepolos, dallayu yu ay coket lañ, am na culuur yu ñuulu.

Ab ñaari taax la yu rey yu def ay palanteeri palanteer seen gannaaw mu ngi am benn miir bu gudda bu nekk fuuf.

Ay bindekaaya ñoo fi ne amna ay koloor yu weex am koloor yu bula am koloor yu xonxo.

Ab benn kaye bu rëy la, buy nit yi di jàngee, amna xulooru weex, am ci diggawi xuloorl xonku, am ay binda yu nu.

Ab kele la kele wi mo ngi am kulóoru weex day deesere ay bulon.

Ab sarsekaay la, mo ngi am xulóor wu weex, am fiil wu guddu, fu ñooy dugale sarsekaay yi.

Fii ab palaas la, palaas bu kawe, fiilay ndaw wi réew yi di daje di wax, lu nek njëre ni réew mi.

Ab dalla yu guddu la, dalla yi ñu ngi amee kuloor wu ñuul, ak kulóor wu nete, ab benna loxa moo ko tiyee.

Ab waruwaay bu yaatu, terëy, moo ne ci diggi géej gi, mooy isi ay nit yuy tukki, waruwaay wi ngi am kuluurwu bu la, ak kulourwu weex.

Fi ab palaas bu ñoy tàggate yaram la am ay jigéen yu ne fuufu di tàggat seeni yaram ñaari jigeen ñoo niroo ayyire yi yire yu weex la yeneen ñaari jigéen ñoo niroole yire yoo yu ay yire yu ñul la.

Ay ñaari lami loxo la jigéeni yi ñoo kode sol ci seen loxi mi am kulooruwu weex.

Ab benn néegi ganaar la ñun ko seng miir wi mu ngi am kulóoruo nete.

Ab benn butir lu las koloñ la las koloñ wii benn laxo moo kote ma ngi am kuleeru soxolaa.

ab ñaari dallala dallay ñiyi am kuluuru yu ñuuy ak kuluuru yi weex ñum ko dugalante ay boom yu ñooy.

ay laket yu ndaw lañ xar ci digga bi nu dajale ko denne palaage lakket yi ay kuluur yu nete lañ.

Aew lami loxo jigéem la ñum ko teddal ci kaw kulóoruwu doom lam wii lamu wu nete la ngi am kulóoru wu ñuul.

fuy ab neegun taax bu rëy lax nën ko tabax be ci kawakawakaw ngi am ay kuloor yu nete ak ay lamp luy tàkk ci biiram ak ay kulour yu weax

Fii ab palaas la nunfee jaay ay jaayi lekkla jaay yu nga xamne ab meewla ak ay mboru gi am ay kulóor yu fant ak kulóor yu weex ak kuloor yu nete.

Lee ak garab tontor la nuñ ko dil ci boori ben miiru niit garab wii ngi am kuluur xob bu werta ta tontor wu nete.

niy ay xale yu jigée ni ndonga baara lañ ak ay xalé yu góor ndongo baar ni nguy texa dinataal yi.

ab ñaari jaaru nopp ligéen la mun ko dugal ci denn palaas bu mete jaaru yi yi am na ku lóoruwu weer

wi ab tabla buñ dese la ñuñ fa dese ñaari ndinde ab benn bindabu gudd bu njuul ab benn boppu gaynde

pi ab denn palaa ci taggati xaay waram la ay ñaari wëy jàmbaar ñoo dajur di taggat seymu yaram amna ñu sol ay kulóor yu bu la am ñu sol ay kulóor yu xonfe

Ab benn xale bu jigee na taxaw di jël nataalu xale bu jigéen bii ku xees la ngi sal yire tubaab wu netee.

aw ñaari dalla lañ teg denn palaas ci denn tabla bu xala soxolaar dalay am na kulóoru nuol

Ak benne xale bu góor moo taxaw cu benne tabla bu nete xale bu góor bi ku nyuul la mu ngi taxaw ciye wante ak loxo am.

Lii ay kaytikayt yu am kulóoru yu xonk ak yu weel ay garab no ne ci biiram nungote ci kawulu bangu nuwu.

Ab benn tabla buñ taxawalla ci boori yoon muyi am kuluru weex ñu fa nataal nit.